Ŋkunɔ ɖowo, wozɔzɔ̃ le lɔri mɔdzi. Wo viwo lé woƒe ashiwo ɖe ashi. Maa ɖe lé kpo ɖe ashi. Seƒoƒo hã le afi ma. Lɔli mɔdzi, exɔ ɖe hã le wo megbe. Wonɔ yiyiim woatso mɔme.

Kekedolawo hã wo sugbɔ, keke dom le emɔ dzi va yiyim, woɖɔ kuku, wole keke dzi, kɔ nu tsyɔ ŋkume, wonɔ keke dom le, ati ɖe hã le emɔɔ to, wokɔ va yiyim.

Amewo ƒoƒu ɖe ati ɖe te, wole enya ɖe gblɔm le ati ɖe te henye soja ɖeka le wo dome do sojawu, nyɔŋu metsitsiwo le af ma kple ŋutsu metsitsiwo hã, sojae do afɔkpa yi ken ye afɔkpa sesɛ̃.

Asime, wo nu dzram, wo dzonuwo dzram, bagi, fɔkpa, kuku, amewo le asia me le nu ƒlem. Enu dzra la ŋutɔ nɔ anyi ɖi, kɔ enu tsɔe enu to, toge le afima.

Amewo le fli me yina teƒe aɖe. eŋu le afi ma. Bagi hã le wo sime keke, exɔ gbagbe aɖe hã le teƒea. Gakpo kple naewo hã kpoe le teƒe ma.

Yevuwo ƒoƒu ɖi nɔ dunya hem, menye yevuwo ko o, ameyibɔwo hã le afi ma, maɖewo do awu dzɛ̃, ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo ɖɔ gaŋkui, wolé dunyahetikplɔ ɖe asi ɖe yame, ame aɖewo ha do asi ɖe yame.

Yevuwo ame eve wo kɔ mɔdodo kɔ ʋugã aɖe me dem ame ɖeka do awu dzĩ ame ɖeka do awu blɔ wokɔ mɔdodoa le ʋu lɔbɔ aɖe me dem wole titrenu ame ɖeka le asi na nɔvia

Xɔme. Akplɔ̃ le xɔme, zikpi le xɔme, kɔpowo le xɔme. Akplɔ̃dzi hã, agbalẽ ɖe, wokɔ da ɖe akplɔ̃dzi. Kaɖiwo le xɔme kple nu yi ke nye nu gbagbewo hã le xɔme. Zikpi, woda nu ɖe zikpi me. Ne enɔ anyi ɖe mea, ada ɖe atata.

Amewo ƒoƒu le takpekpe nɔnu ƒom, me ɖeka lé mɔ ɖe asi le tsitre ŋu do awu dzɛ̃, nɔ enu ƒom na mamlea yiwo le anyinɔƒe, wo katã wonɔ yi ƒe ŋkume kplɔm na ale yi ke yewoase nya yak e gblɔm wòle.

Tsetsixɔme, amewo li, amewo sugbɔ, maɖewo nɔ anyi, maɖewo zɔzɔm, maɖewo le tsitre nu Mawunyagblɔla hã le anyinɔƒe, maɖewo tsi atsitre ɖe akplɔ ŋuti wokɔ nu tsiɔ akplɔ dzi, ŋuƒolawo hã la afi ma zikpui kple akplɔ hame.

Ŋutsu ɖe hã kple eƒe ƒome hã ƒo ƒu ɖe atsikutsetse ɖe do ƒe. Ɖevi amee eve, ame kple srɔ̃a, wonɔ atsikutsetsewo dom. Ŋutsu ts, ŋutsua ɖɔɔ kuku, do awu, kɔ nu de ashi. Nyɔnua hã ɖɔɔ kuku, kɔ nu de ashi le bɔbɔ me.

Fefefeƒe yi ke wolena tsi ɖi. Exɔ le afi ma. Amewo yi afi ma sugbɔ zã. Maa ɖewo le fi ma tsi lem, maa ɖewo le vɔ le anyimlɔ̃ƒe, maa ɖewo hã nɔ nyi ɖi lé etsiaƒo. Wonɔ ɖiɖim ɖe me.

Sodza woame ene bla amewo, sodzawo kɔ gakpo tso mɔ be amewo megava yi o. Ye wodo awu do awu do afɔkpa woŋlɔ nu ɖe ati dzi kɔ ɖe yame, ameɖewo kɔ hem, maɖewo kɔ hem maɖewo hã ewɔ ɖum be yewoatso eme.

Yevu kple kpovitɔwo ƒoƒu ɖi wonɔ nane wɔm. Yevua ɖɔ gaŋkui. Kpovitɔ ɖɔ kuku wodo awu ye kpovitɔ le gbale ɖe asi kɔ nɔ asi dem na yevua ye wonɔ enu kom.

Wo ƒoƒu sukuviwo nɔ abui dom na wo, ame ɖeka nɔ anyi ɖi wolé eƒe abɔ le abui dom nɛ henye ŋutsuvi ɖekadze aɖe ye abui dom nɛ. Nyɔnuvi tugbedze aɖe hã nɔ anyi ɖi lé agbalẽ ɖe asi nɔ nu ŋlɔm ɖe agbalẽ me.

Ɖekadzevi ɖe le eŋu tame, eŋua le tsi dzi, etsi ɖe exɔwo le afi ma, ɖevia vɛ lia eŋu, etsi ati le afi ma le atisa me enu ƒoxla le afi ma.

Tugbezevi woame tɔ̃ ɖe hã nɔ dzidzɔ kpɔm, wo wɔ ɖum, amea ɖeka kɔ asi dzi, amea ɖeka hã kɔ asi yi megbe, nyɔnu ɖe hã nɔ anyi ɖe hã nɔ anyi ɖe woƒe megbe, exɔ le afi ma, ati kple enu yewo wokɔ wɔna wokɔ wɔ fefe.

Yevuwo ƒoƒu nɔ nu fiam he nye ale yike mia kɔ kpɔ amegbetɔ gbɔ fia ale yike míaƒe dɔme kple mía dziwo le yewo kpa ativi kpakpe voli ɖe asi kpe dzi, kpe nɔ enɔviawo fiam. Enu, agbalẽ le afima, emɔ kple nu yike Wokɔ nɔ edɔme wɔm li.

Anagotɔwo hã woƒoƒu ɖi le dzidzɔkpɔ me kɔ asi ɖe yame. Efia be wowɔ edzoka kple yi ke wosia ɖe ŋdɔkutsugbe. Wotsi atsitre ɖe ŋu kɔ dzou de kɔ, wodo awu ta avɔ ɖe edzi ye wowu asi ɖe yame kɔ dzdonu aɖe da ɖe avɔ dzi.

Ɖekadzeviwo ƒoƒu edu ŋum le emɔ aɖe dzi. Wokɔ nu bla nu kple ŋɔtsi. Maɖewo ɖo gaŋkui, maɖewo ɖɔ kuku. Wodo afɔkpa. Maɖewo do awu yibɔ wo do awuwo fu ye wole du dzi.

Nyɔnu kple srɔ̃wo le xɔ me. Wo nɔ anyi ɖe abati dzi. Wonɔ nu kpɔm. Enye emɔ yake mí nɔ kpɔkpɔm maa, yakpɔm wole. Wonɔ dzidzɔ kpɔm. Nyɔnua kɔ asi woame eve kɔ ɖo abatia dzi. Ŋutsu hã ƒoƒu asi wonɔ emɔ kpɔm.

Nyɔnu aɖe ɖo ashi. Wonye ame eve nɔ afɔkpa dzram. Me ɖeka, ŋutsumetsitsia tsi tsre ɖe wogbɔ kɔ mɔ̃ ɖo to nɔ enya sem le mɔ̃dzi. Me ɖeka hã lé kotoku ɖe ashi. Woɖo ashia ɖe anyigbã. Akplɔ̃ le woƒe megbe.

Wɔmetɔ ke ɖe hã nye ɖevi le sukuxɔ me be yeasrɔ̃ nu kple sukuviwo woƒoƒu ɖe sukuxɔ me, wonɔ nu kpɔm. wɔmetɔ nɔ keke dzi nɔ enufiala ƒe ŋkume kpɔm.

Atiglinyi hã zɔzɔm le afiya, ezɔzɔm me egbea me, eŋu hã le afima. Atiglinyia woame evee, eŋua zɔzɔm, ɖekadze viwo sugbɔ ɖe eŋua me zã, atiwo egbewo le afima, enuwo ƒozla le afima.

Afi ya maeɖiƒee. Amewo kum, woɖe do kpkpa za. Ambulasiwo hã va le afi ma. Amewo ɖem kɔ do de mee. Amea ɖewo do awu ʋi, amea ɖewo do awu vovototo le eme. Amea ɖewo zɔzɔm. Ame kukua ɖem ɖe megbe eŋua me.

Asamxɔ nyuie aɖe le teƒ'a 'ɖe, enye dziƒoxɔ, zikpi nyuiewo le afima akplɔ nyuitɔ amewo le fima. 'maɖewo le anyi le zɔzɔ 'maɖewo le dziaƒo hã nɔ zɔzɔ, nuo nye ke nuo nyakpɔ le teƒea. Kaɖio le teƒea.

Emɔ nutsi dɔwɔlawo. Wonye ŋutsuwo, wole dɔ wɔm tso mɔ ŋuti. Enuwo ƒoƒu ɖe wogbɔ. Gakpovi kple nukpotuikpotuiwo ke wo kɔ wɔna ɖɔ tso emɔ ŋuti. Me ɖeka do awu yike nye ami ŋu me ɖeka ɖɔ tsitsi.

India nyɔnuwo wò ƒoƒu ɖi, dzidzɔ kpɔm. Me ɖeka le tsitre he do awu dzɛ. Ame wòa, ame wòa me ene. Ame wòa ene le anyi nɔƒe. Ame wòa me ade hã gale atsitre ŋu le atsi, le asi. Wo katã wonɔ nu kom.

yevu ɖeka kple ameyibɔ ɖeka wó ƒoƒu ɖe akplɔ̃ ɖeka ŋtsi wó ŋuɖum yevua kɔ ŋua kɔ de ŋume meyibɔ hã de ŋuɖuɖua ŋume etsi le wó xa kple kɔpu akple la'fima asi klɔ dzãle kple eŋtsi agbawo

Ʋunyaʋunya ɖe dzɔdzɔm ye poliswo va yi afi ma. Wonɔ amewo lém be no wogbɔ dzi ɖi le atsi aɖe te. Poliswo lé eŋu le ashi kɔ tsyiɔ ŋkume. Nane yi ke ne woda naɖea mawɔ nuvevi o. Atsi gã aɖe te.

Yevuwo ƒo ƒu ɖe keteke mɔ dzi. Wolé nu yi agbalẽ ɖe asi kɔ ɖe yame. Keteke va yim, keteke le eme ha etɔ̃ ye wole mɔ dzi. Wole domea ne ketekea wo wova yi.

Nyɔnu aɖe kple ɖekadzeviwo le dzidzɔ kpɔm ɖekadzeviwo lé yi ƒe asi ɖe asi, nyɔnua mlɔ anyi ɖe wodzi, ŋutsuawo nɔ anyi ɖi eye wolé nyɔnua ɖe asi. Nyɔnu ɖeka hã le tsitre nu lé ame ɖeka ƒe abɔ ɖe asi.

Wamitɔ aɖe hã le anyimlɔƒe kɔ asi yio dzi ɖevi vi aɖe hã va bɔbɔ ɖe exa kɔ nuɖuɖu le siliva me kɔ da ɖe egbɔ le godui mi, ekpɔmee maɖewo hã le zɔzɔm va le yiyim lé kpo ɖe asi.

Exɔtsulawo, wo xɔ tsum. Wokɔ enuɔwo ƒo ƒu ɖi. Wo eto ɖe liam ayi ɖe teƒe aɖe. Maa ɖewo iɔ kuku kɔ awu dzẽ edo ɖe awu yibɔ dzi, maa ɖewo hã do egbemuwu ɖe awu blɔɔ dzi. Wo katã wo ɖɔɔ kuku.

Ɖɔkitawo ƒo ƒu ɖe ŋutsu metsitsi ɖe ŋtsi. Wonɔ egbɔ kpɔm. woda tsi ɖe edzi. ɖɔkitawo kɔ nu tsyɔ emo kple ŋkume, ŋɔtsi. Woɖɔ kuku, wodo awu lɛgbɛ. Woxɔ ŋutsua hã ɖe abatsime. Wonɔ egbɔ kpɔm.

Ɖekadzeviwo kple ɖetugbuiviwo ƒoƒu edunya hem, maɖewo ŋlɔ nu ɖe ati dzi kɔ ɖe yame, maɖewo le gasɔ dzi, wobla nu, ame aɖewo do awu yibɔ, maɖewo do awu ʋi maɖewo do awu dzɛ̃woƒoƒu ɖi eye wonɔ dfunya hem.

Yevu ɖe kple srɔ ha le teƒe aɖe akplɔ le teƒe ma gakpo nuwo ha le teƒe ma wonɔ emɔ nutsi dɔwɔm wo le agbale ɖe asi nɔ agbalea me kpɔm atiwo le wo xa ati yike wokɔ wɔna kplɔ

Ŋutsu ame tsitsi aɖe hã wɔ kplɔ̃ kple atsi da ɖi, wɔ agbalẽ, ta amewo ɖe edzi, le tsitre nu, do gaŋkui nɔ ameyiwo wota ɖe agbalẽa dzi kɔ klã ɖe atsia ŋuti wonɔ wo kpɔm.

Dɔkitawo ƒoƒu ɖe ame ŋutsu ɖe ŋuti, yime lãme mekɔkɔm o. Dɔkita lé agbalẽ ɖe asi le nu ŋlɔm. Ame ɖeke do wo katã do awu legbe, woɖɔ tsiŋtsi wokɔ nu tsiɔ emo kple ŋɔti.

Wɔmitɔ aɖe le lɔli mɔdzi zɔzɔm, yiim. Amewo hã le emɔ̃dzi zãa. Maa ɖewo kɔ xexi tsyɔ ɖe taa nɔ zɔzɔm ɖi, maa ɖewo hã metsyɔ xexi o, ɖeko woyiim nenema. Ex le afi ma, eŋu ɖe hã le afi ma.

Yevuwo nɔ emɔ̃ ŋutsi dɔ wɔm. Ame woame tɔ̃ wonɔ anyi ɖe emɔ̃ ƒe ŋkume kɔ nu, emɔ̃a ɖewo kɔ tsyɔ to nɔ enya sem tso emɔ̃me. Enɔ emɔ̃dzi kpɔm, ash item ɖe emɔ̃dzi, nɔ dzi kpɔm nɔ enu yiwo, enuwo ŋlɔm.

Yevu ame aɖewo ha sugbɔ nɔ dunya hem wole mɔ ɖe asi ame ɖeka le mɔ ɖe asi nuƒom ɖe eme ame aɖewo ha ŋlɔ nu ɖe agbalẽ dzi le ɖe yame ame aɖewo kɔ asi dzi ame aɖewo ɖɔ ganku le mɔdzi

Emɔwɔlawo ŋu mɔ wɔm. Wodo awu hamehame, mea ɖewo lé sofi ɖe asi, wokɔ ke kple kpekui tsɛ ɖe emɔa me. Nyɔnu aɖe hã zɔzɔm, dro gagba ɖe ta va to emɔwɔlawo ŋuti yina.

Keteke mɔ to afi ya va yina, ketekea le emɔa dzi, efia be kaɖia hã le sisi, enye agbemu tɔ, esi, efia be ketekea dze be wòaɖe zɔ. Amewo tsatsitre ɖe keteke emɔ nu, ɖeviwo hã va eme tsom yina.